Nguwa inenge ichiite anamukoti zvekurape vanhu ngebeshamupengo, vanopfekawo zvekuvhare miromo yawo nemiro dzawo, kuitire kuti vasafema mweya wevantu vanenge vane zvitenda izvi.

Kuno vantu vanobatwa ngezvitenda zvakawanda nguwa dzeshe, asi tinobonge kuti vehurumende vanoramba veinyore zvitenda zvinozwe vantu, nemarapire ezvinosisire kuitwa.

Nguva inohamba vantu vehutano veidonhedzera vana mukanwa inguwa yakanaka inoda kuti munhu weshe unenge une mwana aitewo kuti mwana wake adonhedzerwe asazobatwa nezvirwere.

Vanakadzi veshe nevana vavo vanoende kuzvibhedhlera uko kwevanoguma veisangana naana mukoti vanovabaira zvitenda zvinobate vana vachi vadoko kuti zvisazovabata.

Denda rebasha mupengo idenda rinorwadza maningi rikange rapinde muvantu. Vantu vanopfeke dzekuzvivharira kuti vasaribatira veibaivazve nemajekiseni kuti ripere.

Tinosise kuti takagara nguwa dzeshe, tiyaiye kuti akuna ere zvitenda zvingadaroko zveimuka. Kana zviriyo, totodaidzire vanhu veutano, vototitaurira zvetinenge teifanira kuita .

Vanamai vanotora vana vavo ,voenda navo kwavanenge varonzerwa kuti vadhibane neveutano, iyo kunenge kweibairwe zvitenda zvinohamba nenyika, kuti zvisavabata ngenguwa yezvinoguma.

Vana vadodori vanoramba vechidonhedzerwe mitombo mukati mwavo kuitire kuti vasabatwa ngezvitenda zvinotenderere munyika zvingazova shaishira kukura kwavo kwakanaka nguwa dzeshe.

Ndau dzakawanda vantu anodetsereka maningi ngekuti vanohamba veibaira besha mupengo vanopinde mukati mwemizi dzevantu vakapfeka nezvipfeko zvakhona zvekubaira vantu.

Denda rebeshamupengo idenda rinotambudza vanhu maningi mukati mwekupona. Ngenguwa yerinobate antu nanhu vanofukidze miro yavo nemiromo yavo vechiende kuzvibhedhlera koobaiwa.

Denda redesha mupengo idenda rinovhiringe vantu vakawanda perinoguma. Vantu vanopfeke ngubo dzekuti vasabatira kubva kune avavo vanenge vafa kuti vasasara nechitenda.

Pane nguwa inoita zvitenda zvakawanda mundau ekuti vantu vehutano vanohamba veidetsera vana vadoko veipuwa mapirizi mukanwa kuti vasabatwa nezvitenda izvi.

Nguwa ngenguwa vantu veutano vanoronzere vantu zvavanosisira kuti vaite zvinoite kuti varambe vakangwarire utano hwavo vanozvinyorazve nechibandera pakajeka panooneka.

Vanhu vakaemera ngezveutano vanoningira ngekupora kwevanhu vanoite mishando yakakura nguwa dzeshe yekuti vanohambe ndau dzakawanda veirape vantu zvitenda zvinosimuka.

Vanamukoti vanoite mushando yakanaka nguwa yeshe varimo muzvibhedhleya vanopfeke hembe dzavanosisira kuti vasabate zvitenda zvinopararir kubva kuvantu.

Pane zvitenda zvinohambe munyika. Zvimweni zvinotorwa ngedutu zveiende mune vanhu...Vanhu vanoita nezve utano vanoramba veironza ngezve zvitenda izvi kuti vanhu vazvi chengetedze

Zvakanaka maningi zvinoitwa ngevantu veutano kuti vanonyora zvimweni zvakona mumapepa nembhuku vapedza vohamba veipa vantu kana kunamira kuti vantu varambe veikarakaziswa.

Vanakadzi vanoenda nevana zvavo kuzvibhedhlera, ngenguwa iyo yevanenge veide kookereswa. Vagumeyo vanoite mishando iyi vanotore vana veivapima, kuringire kuti varikukura zvakanaka ere.

Mvura chiro chakanaka kuti chinge chiripo nguwa dzeshe kuti chinge chiripo mukati mwenharaunda dzinogara vanhu. Ngekuti vana vanoshamba maoko vanomwa veigeza zvee nemvura yakachena.

Majaha nemhandara vanenge vakafundire mishando yavo yekuhamba veironzera vanthu kuti voite mangwaririrei hutano hwavo vanodakara ndizvo apo vanenge veipangana zvekuzoita vosimuka.

Takagara kudai anamai voye tinosise kuziye kuti mvura yakakosha. Hatisisiri kugara ndau dzisina mvura dzekuti vana vedu vashambe maoko nekumwa nguva dzeshe.

Nharaunda dzeshe dzino sisirwe kunga dzine mvura yakachena yekumwa neku shamba nyara vana vadoko vakaone mvura yaka chena vanodakara vei shamba nyara dzavo ne kumwa.

Nguwa zhinji vana vanoramba veidzidziswa kuti vanosise kuite mashambirei maoko avo uye nemvura dzakachena kuitire kuti vasabate zvitenda zvakawanda mukupona kwavo.

Ndau dzakawanda mazuwa ano dziri kuiswe mvura dzichitsiwe mugodhi kuchise mvura yakachena kuitire kuti vanhu veshe vaone mvura yekushandisa yaka.

Zviro zvakanaka kuti takagara munyari mukati mwezvikora kana mwemizi, vanhu varingire kuti vane mvura yakachena ere padhuze, iyo inozoshandiswe kushambe nyara ekumwa nekugeza.

Vanakadzi vakawanda vanodakara maningi vari pamudhibano uyo wavanenge veironzerwa ngezvavanosisirwe kuite mukati mwekupona kwawo kuti vasazobatwa ngezvitenda zvakawanda.

Ku akire mizi yako padhuze ne mvura chiro chakanaka nguva dzese ngekuti mvura ndiyo inowake munhu muku geza mu kumwa muku shambe hembe.

Nguva zhinji munharaunda dzakataramuka vanhu vanodetsereka maningi ngeavo vanohamba veironzera vantu ngezveutano kuti vantu vanosise kudini kuti vasapande mwiri dzavo.

Pasi rese vantu vanoringire nezvekuti vana vakangwaririka here vanoda kubongwa yaamo nekuti vanopinda nekuzvikora weiapa nehembe dzakafanana dzekuti vapfeke vapedza vana vodakara.

Vantu vakawanda vanoramba veironzerwa nezveutano hwavo. Zvinonyorwa nemumabhuku kuitire kuti veshe vanoda kuerenga vaerenge vazvizwire nekuti wona utano hwakakosha pachawo.

Tinoisisire kuningira kuti takagara, mwetinoake mizi, tiri kuakire mudhuze nemvura ere ,ngekuti mvura yakakosha mukati mwekupona kwevanhu. Tinoishandise zvakawanda zuwa ngezuwa.

Nguwa dzimweni vantu vanoite zveutano, vanounganidzana, vanakadzi nevanarume vogarepashi veironzerane zvinosisirwe kuitwa ngevantu kuti mwiri yavo igare yakagwinya.

Vanhu vakawanda mazuwaano, vanakadzi nevanarume nevana vavo, vanoenda kuzvikora iyo kwavanoguma veironzerwa ngezvevanosise kuita mukupona kuti vasafunga maningi.

Vanarume nevanakadzi vanoramba veironzerwa ngezvekuti vasaramba veifunga maningi mukati mwemisoro yavo kuti vagare veidakara nguwa dzeshe kuti vasarwara ngechirwere chepfungwa.

Vanakadzi vanenge vabara vana vavo zvakanaka nekuvangwarirazve zvakanaka anodakara ndiwo apo peanoawona veikura veishekerera veikombidza kuti avana chinovanesa.

Vanakadzi nevana vavo ngenguwa imweni vanozwa mwiri yavo yeidakara apo pavanenge veibika chikafu chekuti varye vakagara pamuzi pavo zvakanaka.

Nguwa ngenguwa vanohamba veironzerw vanhu ngezvevanosisire kuita mumwiri dzawo kuti vasabatwa ngezvitenda zvendxondo Vanozviita zveidetsere vantu vakawanda kuti vapore.

Mazuvano aya vantu vakawanda vanarume nevanakadzi majaha nemandara vari kubatwa maningi ngezvitenda zvekufungisisa zvino vanozoti vadaro vanokurudzirwe kuti vasafunga maningi.

Vanamai vanodakara maningi ngenguva iyo yavanenge vabatsirwa mukubare vana vavo. Veizooneka veivaputire zvakanaka kuti varambe veidziirwa vakure vari vatano.

Apana ndau isisina zvibhedhlera, ana sabhuku nana mutape vanoramba veikokorodze vanthu kuti vaake zvibhedhlera mumiganga mwawo kuitira kuti vazodetsereka nguwa yevanorwara.

Vanhu vakawanda mazuva ano vanokurudzirwe kuti ngenguva ye vanonzwe madziso kurwadza vaende kuzvi bhehlera iyo kwavano guma veiningirwa ngana mazvikokota kuti vapore.

Vanhu vanoramba veikurudzirwa kuti vavake zvibhedhlera zvakanaka mundaramo dzawo kuitira kuti ngenguwa yavanozwa mumwiri yawo kurwadza vaone pekurapirwa pakanaka ngekukasira.

Ndau ngendau inoramba yechikurudzirwa kuti ivake zvibhedhlera zvinoita kuti vadetsereke ngenguwa iyo yavanozwa mwiiri yavo yechirwadza vasaende kuretu.

Zvibhedhlera zviri kuakwa zvakawanda mundau dzakasiyana siyana. Tinobonga hurumende iri kukurudzira kuti izvi zviitike ngekuti zvinongwarire vantu kupona kwavo mukati mwendaramo.

Munharaunda dzakawanda mazuwa ano, dzoonekwe zvibhedhlera pese-pese kuitire kuti vanhu vese vangadai veirwadziwa vaendepo vaende kodetsereka.

Ndau dzakawanda mazuvano dzave nezvibhedhleya izvo zvinoite kuti vantu veshe vanenge vakatenderedza ntaraundayo nguwa yavanorwara vaone pekurapiwa.

Mukati mezvibhedhlera zvakawanda munobekwe mibhedha iyo inoite kuti veshe vanorwara vaone pekuzorora pakanaka nesimbizve dzekuturike madhiripi.

Zvimweni zvibhedhlera zvinoakwa kudarika zvimwe asi zveshe zvoite basa rimwe yekurapa vantu zvimwe zvinoisa nezvihlayo zvekuti vantu vagare vasati vapinda mukati.

Bazi rinoita ngezveutano rinoramba richiite zviro zverinosisira kuti vantu vaite rapedzepo rohamba rechipe vantu zvipepa kuti vanokone kuerenga vaerenge vazwe.

Majaha nemhandara nguva yavanenge variku chikora veyifundira ngezveku zoite madhokodheya vanofundire zviro zvakawanda zvavano zoshandisa nemarapirwe anoita vantu.

Vanakadzi vakawanda avo munyika vanoita mishando yakanaka nguva dzeshe. Iyo yavanoramba vechironzere vantu ngezvevanosisira kuita mukuchengetedze utano kwakanaka.

Vantju vakawana vanodetserwa ngebdaa yezvitemda zvinoramba zveibhuiwa ngezvazvo ngenguwa yezvinozosvika vanthu vanenge voozviziua nezvokuita vanenge vooviziya.

Nguwa yakaguma denda rebeshamupengo, vanhu vakawanda nharaunda dzeshe vaihamba veironzerwe zvavanosisire kuita, kuti vasabate chitenda ichi, nezvevanosisire kupfeka.

Vanoita ngezveutano vanopinda peshe peshe munharaunda dzakawanda veibaire vantu veivaronzerazve kuti vantu vanozenge veibairwa zuva rakati pakati.

Nyika dzakawanda kusanganisira yeRwanda, inoramba dzechironzere vanhu ngezvewutano, ngezvevanosisire kuyita ngekungwarire wutano wakanaka. Zvese izvi zvinodetsere vanhu mukupona kwavo.

Ndau dzakapoteredze dzimweni nyika dzeibva ngekunobude zuwa vantu veutano varikuramba veihambeyo veireketa ndizvo zvinosise kuite vantu mukupona.

Makanda edu achadi kutoramba eichi wawiwa nekukweniwa nekubude mapundu zvinode kuti vantu vagare vechironzerwe zvavanosisira kuita kuti vangwarire makanda avo.

Mukati mwezvipatara munobekwe mubhedha iyo inodetsere vatenda vanenge veirwara veide kuzoonekwa ngemadhokodheya kuti vaone pekudzororera pakanaka

Munharaunda dzakawanda vantu vezvehutano vari Kuita mishando yakakura maningi vanohamba veironzera vantu zvavanosisa kuita nguwa dzeshe kuti vasabatwa nechitenda.

Muzvipatara munoonekwa mitombo yakawanda nemainoiswa macho zvimweni zvibhotoro zvinoshandiswa kubeka ropa revantu rinenge reitorwa kuti riendwe kohloiwa.

Zviro zvakanaka maningi kuti peshe panowakwe zvibhedhlera, paite nemova dzinothware vanu vanenge varwarisa, kuendesa kuzvibhedhlera zvikuru kuti vakasire kupora.

Nharaunda dzakawanda mazuva ano dzingava dzekuma kanyi uno kana kurwanda kuti dzeshe dzavane zvibhedhlera izvo zvinodetsera vantu ngenguwa yavanenge vasinganzwi zvakanaka.

Vanakadzi vakawandi vanoti vazwe nyama dzavo kupanda vanoende kuzvibhedhleya iyo kwavanogoma veidhibana naanamukoti vodetserwe kurapiwe zvitenda zvavo

Tinoda kutende kuti nharaunda dzakawanda dzakati komberedza dzaku kwanise kuvakawo zvipatara izvo zvino detsera vantu nguva yavano rwara kuti varapike padhuze.

Zvimweni zvibhedhlera zvakabakura maningi zvekuti vanhu vakawanda vane zvitenda zvawo, vanokone kugara muzvihlayo veiemere kupinda kuti varapwe nguwa yawo yasvika.

Ndau dzakawanda dzezvibhedhleya dziri kuhinwe movha idzo dzinoshandiswa ngeanarume neanakadzi kutware vantu vanenge varwarisa kuendesa kuzvibhedhleya zvikuru.

Vanthu vanoita ngezveutano vanoti vapedza kuvake zvibhedhlera zvavo vanoise zvibandera zvinoratidze vanthu vanodarika kuti apa pane chibhedhlera chehurumende chinodetsera .

Majaha ,mhandara, vanamai, vanababa, nevana vadoko veshe vanenge veipande mwiri yavo, vanoende kuzvibhedhlera koorapiwa, vaguma vanoeme mumuraini.

Vanamukoti wanoite mushando wakakura maningi mukati mekugara, mukati mehupenyu hwevanhu nekuti vanorape vanhu weshe vane zvitenda zvawo weizobudemo wapora wohamba wega.

Zvibhedhlera zvinoakwe mundau dzakadai ngemataundi zvinosiyana nezvinoakwe kumaruzevha zvinonga zvakakura zvakanaka zveikhombidzawo kuti nepezviri zviri mutaundi.

Zviro zvakanaka maningi kuti zvibhedhlera zveshe zviite zvihlayo zvekugarira kuitira kuti nguwa inoguma vatenda vasati vaonekwa nema dhokodheya vatenge vagara varipa raini zvakanaka

Zvitenda zvinozwa anhu zvinosiyana siyana vamweni vana kadzi vanobatwa nezvitenda zvokuita mapundu muhope dzawo vapedza vorumba kuenda kuzvibhedhlera korapiwa kuti zvipere.

Vanakadzi vakawanda vanodetsereka maningi nguva yekukura kwavo apo pavanoronzerwa ngezvevavanosisire kuite ngevakazvifundira zveutano votozokura vakagwinya.

Vanarume vanenge veipanda mwiri yavo ngenguva yavanozvizwa vakagare mumizi. Vanorumba kwende kuzvibhedhlera voguma vobekwe michini inoningire zvitenda zvavo.

Vanarume vakawanda ngendaa yekuti vamweni avadi ekudzora mafuta, vanoite zvitenda zvemapundu kumishana kwavo, asi zveshe zvinenge zveide kuti zvirapwe ngekukasira.

Tinoda kubonga maningi kune vanoita zveutano ,vanorape vanhu nguva dzeshe dzevanopinde mukati mwechibhedhleya, nyama dzavo dzechipanda, vovapa nepekuwate pakanaka.

Vantu vanoita nezvehutano vanoda kubongwa nguwa dzeshe nekuti varamba veironzera vantu zvavanosisira kuita nezvavasinga sisiri kuita kuti vasabatwa ngechitenda chemapapu.

Vanhu vakawanda vari kudetsereka nguwa iyo yevanopinde mukati mwezvibhedhlera kurapwa, vanotange vatorwa ngazi yawo ichiningirwa kuti haina kukwira ere kana kudzaka kuti vaone kurapwa.

Vanakadzi nguva yevanoenda kuzvibhedhlera, veida koorapwa, vanotanga vatorwa ngazi dzavo, kuti dzioneke kuti adzizi kukwira ere kana kudzaka, vasati vapuwe maphirizi.

Vanakadzi vakawanda vanoende kuzvikoro kwevanoguma vechiende kofunda. Ngenguva yavanodzokera vanoshanda muzvibhedhlera umwo mwavanobatsire vantu vakawanda nentaraunda yavo yobudirira.

Majaha nemhandara ,vaisa nevanakadzi ,vanenge vafundire mishando yavo, vanoite zvakanaka varimwo mukati mwezvibhedhlera, nharaunda yeshe yotodetsereka.

Vanakadzi nevana rume vanoramba veifundiswa kudai ngezvitenda zvinotenderera munyika nezvevanosisire kuita nguva yavanofundiswa vamwenivo vanenge vakayaiya.

Zvibhedhlera zvine rumwe rupavo runoshandise michini yakawanda. Michini iyi inonga ichiite basa rekuningirire ngazi dzevantu, veti dzevantu nezvitenda zvakasiyana.

Muzvibhehleramo munoiswe zvibhotoro zvinoiswe ngazi dzevanthu dzinenge dzeide kuzooningirwa kuti chingave chirwere khaindinyi chinopande munhu mukati menyama dzake.

Muzvibhedhlera mune mabato akasiyana-siyana. Amweni mabato anenge arimwo anoita ngezvekuningire vantu ngazi dzevanenge vapinda nadzo kuti azvina zvitenda ere vaone kurapika.

Ngenguwa imweni vantu vanoti vapinda mukati mwezvibhedhlera munenge mune michini yakawanda inenge irimwo inodetsere kuhloyya ngazi dzevanhu kuti vasati varapwa dsoonekwankuti dzoite marapirwei.

Vana rume vakafunde mishando yavo, vanoite mishando yakanaka maningi vari muzvibhedhlera, umwo mwawanenge weishandisa michini inodetsere wanhu kupora nemukurapika kwakanaka.

Muzvibhedhlera mune michini yakawanda inoshandiswemo pakurape vanhu, nekuningira zvitenda zvinenge zvine vanhu, nekuningirazve ngazi dzevanhu kuti dzingadayi dzineyi mukati.

Zvimweni zvibhedhlera zvakakura zvinobekwe michini inenge yakakura. Michini iyi inoyite mishando yakanaka maningi, mukurape vanhu zvitenda zwawo. Hapana unozoramba erwara.

Mukati mwechibhedhlera mune michini yakakura inoiswemwo, inoite mishando yakawanda mukuhloya vanhu zvitenda zvavo. Vanhu veshe vano pindemwo vanobuda vapona ndiyo michini iyi.

Muzvibhedhlera, mune michhini yakawanda inoshandemwo, nemakhombiyuta, arimwozve, anodetsere kutsvake zvimweni zvitenda, zvinonge zveizwa vanthu, kuti voite rapirweyi kuti vapore.

Muchini yakakura inobekwe mukati mwezvibhedhera zvakakura kuti iitewo mabasa akawanda ngenguwa iyo inopindemwo vantu vanenge veirwara veide kuvhenekwe mwiri yawo.

Zvibhedhlera zvinenge zvakakkurawo zviyani zvinoiswawo michini yakakura yakawanda michini iyi yeshe inoite mushando mukurutu wokubetsera vanhu vanouyepo kuti varapike.

Mukati mwezvibhedhlera mune mipanda yakasiyana-siyana. Imweni ndau dzirimwo dzinenge dzine michini inovheneke ngazi dzevanhu, dzimweni dzinenge dzine michini inodetsere vanhu mukurarama.

Vanamukoti nemadhokotera vanoite mabasa akakura maningi vari muzvibhehlera vanorape vanhu nguwa dzeshe nekuningirazve zvitenda zvinenge zvauya nevanhu kuti vakasike kurapika.

Vanarume mazuvano vanoda kushanda muzvibhehlera umwo mwanavanenge vachishandisa michini yakasiyana siyana inoita mishando yakasiyana mukudetsera vanhu kurapa.

Vanhu vakawanda mukati mezvibhedhlera vanode kushandemo veishandisa michini mukatimwo iyo inovadetsere kuringire zvitenda zvinenge zveizwe vanhu kuti vaone kuzvirapa.

Michini yakawanda mazuvano inoshandiswa mukati mwezvibhehlera. Yechiite basa rakakura mukuvheke vanhu zvitenda zvevanenge veizwa nguva ngenguva kuti zvipore.

Kazhinji vanhu wanoti kana waenda kuzvibhedhlera vanoguma votorwe ngazi dzawo kana kuti weti dzobekwe muzvibhedhlera umo madzinoningirwa kuti chingaa chii chinorwadza.

Muzvibhedhlera munotorwe zvakasiyana-siyana vamweni vanoti vapindemwo nezvitenda zvavo. Vanoite veti muzvigaba veti iyi yozotorwa yeiningira kuti chitenda chiri chine muntu.

Vanakadzi vakawanda vanodakara maningi ngenguwa yavanopinda muzvipatara vakazvitakura veizobvemwo vapona vana vavo vakaabate munyara dzavo.

Vanthu veshe vanenge vane mwiri yavo inopanda vanoende mukati mwezvibhedhlera umwo mwevanoguma veiradzikwe pamubhedha kuitire kuti ana mukoti nemadhokodheya vaarapire padhuze.

Vana vedu vana kadzi vanorumba vachienda kuzvibhedhelya nenguva iyoo yavanozwe mwiri yavo ichipanda veshee nana mai vane mimba vanoendawo kuchibhedhleya.

Ndau ngendau dzinovake zvibhedhlera zvakakura kuite kuti veavo vanenge veizouya veide kudetserwa mukubara vaone pekubararira pakanaka vantu veshe vabve vakasununguka.

Vanodakara maningi vana mai veshe vanege vaenda kuzvibhedhlera vaine mimba. Nguwa yavanoguma vobare vana vavo veipetuka navo kumizi varipapenyu zviro zvinovadakadza.

Vanakadzi vakawanda nguva yavanode kubara vanotore vana vavo voende kuzvibhedhlera veshe nevanonga veirwara. Pavanogumeyo vanobairwe majekiseni ngana mukoti kuti vapore.

Michini yakawanda, inoshandiswa maningi muzvibhedhlera inoite mabasa akakura kudai ngewachi dzinenge dzeiningirwe mukuwo ngenguwa inenge yechirapwe muntu.

Muchini inoramba yechinasirwa, imweni yakhona inozoiswe muzvibhedhlera. Iyo inozodetsere vantu kuningirwa kuvhenekwa mukati mwenyama dzavo, zvitenda zvevanenge veizwa kuti vaone kudetsereka.

Ndau ngendau inemichini yeinoshandisa, zvimweni zvakona zvinobetsere kuti vantu pavanopinde muzvibhedhlera vabekwe munyara dzavo veiringirwa kuti ngazi dzavo hadzizi kukwira maningi ere ,kana kudzaka.

Ndau nendau ine mudziyo yayo inoshandiswa ukapinda muzvitoro unoona mudziyo muzvikora mudziyo muzvibhehlera munewo mudziyo ino shandiswamo inodetsere pakurapa.

Mabhokisi anongwarire chando anodiwa kuzvibhehlera kuitire kuti muone kubekwe mitombo inenge ichide kuzorape vantu ichitonhorera isina kuniya.

Vanhu vasati vatanga kurapwa nguwa dzeshe pavanosvika muzvibhedhlera vanotorerwa zvinoningira kuti mwiri wavo urikuita mapishirei vokombidzwa pahuma dzawo kana kuisirwa mugwapa.

Chimweni chibhedhlera zvakakura kwemene zvinoita michini inozodetsera antu pavanorapwa nekuvheneka zvitenda zvawo nekuvheneka zveshe zvingavanesa.

Magaba amweni anoshandiswa mukati mwezvibhedhlera anoitire kuisirwe mitombo iyo kuti ingwaririke izoshandiswa yakagara zvakanaka. Amweni acho anoshande kuisirwe marara.

Muzvibhedhlera zvinoshandiswemwo zvakawanda mune michini inodetsere anhu, zvimweni zvakhona zvinoshandiswe kuite matochi anenge aivheneke anhu nguwa wanorapwa.

Dzimweni ndau dzine michini yadzo yadzinoshandisa dzimweniwo dzakadai ngechibhedhlera dzinewo zvinoshandiswamo zvinenge zvichitoda kuti vona vanoshandamo vakazvifunda vadzishandise zvakanaka

Ukapinda mukati mezvibhedhlera ,mune zvakawanda zvinoshandiswemwo. Munenge mune zvipanera ,pamweni pakhona munenge mune maguza nezvimweni zvinoshandiswa mukurapiwa kwevanhu kuti vapore.

Mukati mwezvipatara munonasirwa nemirenje yechiyungu yekuitire kuti avo vanenge vanopindemwo vakakuware makodo avo epamupambare nguwa yevano zvipfekedzwa anotwasanuka.

Ukapinda mukati mwezvibhedhlera, unoone midziyo yakawanda inonga irimwo inoite mishando yakasiyana. Michini iyi yeshe inodetsera vanhu mukurapika.

Ndau nendau ine midziyo yayo inoshandiswemwo, ukapinde kukati mwezvibhedhlera munoitwa zvekubiswe vantu mazino. Mune zvipanera zvinoshandiswamwo zvinoite basaro.

Muzvibhedhlera mune zviro zvakawanda zvinoshandiswemwo zvinodetsere vantu kurapwa kwavo veshe vanenge vauya veide kudetserwa vanoshandisirwe zvipanera zvinoenderana nezvitenda zvawo

Ndau ngendau pabasa pega-pega panemichini yapo inoshandiswepo. Ukapindavo mukati mwezvipatara mune michini yeunoonemwo inoite mishando yakakosha mukurape vantu.

Kune vantu vanoti kana varwara vari mukati mwezvipatara. Vanoda kupuva mutxameyo vakanaka vekuti vatsamire. Uyu unoite kuti ngazi yavo ihambe zvakanaka nguva dzeshe.

Zvibhedhlera zvinosiyana siyana, ngekukura kwazo nendawu yazvinenge zviri. Nemichini inoshandiswe mo, inosiyanawo. Imweni inenge irimichini yakakura inodetsere zvakawanda mukati.

Mukati mwezvibhedhlera munoshandiswe zvigero zvakawanda zvinogunda zviro zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvinenge zveicheka nemaronda eavo vanenge veirwadziwa.

Muzvibhedhlere munemuchini yakawanda, inoshandiswemo ngemadhokodheya nanamukoti. Michinini iyiyeshe, inovadetsere maningi mukurape zvitenda zvakasiyana zvinevanhu.

Muzvibhehlera munoiswe michini yakawanda iyo inodetsere zvakawanda mukurapwa kwevanhu nekuvhenekwe zvitenda zvavo zvavanenge vanazvo kuti zvoite marapirwei.

Mukati mezvibhedhlera kunemichini yakawanda inobekwemo, inoite kuti vanhu vakawanda vayishandisewo. Maningi nguwa iyo inenge ichide kurapwe vanorwara zvitenda zvawo.

Mukati mwezvibhehlera munobekwe michini yakawanda. Michini iyi inobatsira vanhu mukurapwa kwavo mukati mwezitenda zvavanonga veizwa nguva ngenguva. Vantu vakawanda vanopora.

Ndau ngendau, ukaenda muzvikora unoona zvevanoshandisa. Ukaenda muzvipatara unoonawo zvinoshandiswemo. Michini iyi nemidziyo iyi inoite basa rakakura mukurapa.

Mukati mwechibhehlera mune midziyo yakawanda inoshandiswemwo .Imweni yacho yacho yakaite migomo inodetsere kuiswe mitombo imweni ichiiswawo marara mukati.

Ukapinde mukati mechibhehlera mune magaba anonga arimwo anoshandiswe zvakakosha maningi kubekerwemwo mitombo nezvimweni zvakadaro zvinozonga zveidetsere vanhu mukurarama.

Ndau ngendau ine midziyo yeinoshandisa. Midziyo iyoyo inenge yakatokosha. Muzvibhehlera ukapindemwo munewo zvemwo zvinoshandiswa, zvinoda kuti zvingwarirwe zvakanaka.

Mazita yemichini inoshandiswa muzvibhedhlera inosiyana siyana zveienderana nemichini yakona nemishando yayo asi zveshe izvii zvinobetsere vantu mukati mwekurapwa.

Ndau nge ndau ine michini ino shanda mukati mwe zvikora mune midziyo yemo mu zvibhedhlerawo mune yemwo yeshe michini iyi inodetsere kuti basa ri hambe zvakanaka muku rape vantu.

Hapana peunosvika ukatame mudziyo unoshandiswepo. Wanyaenda muchibhedhlera, mune midziyo inoshandiswemwo inode kuziikanwa nekungwarirwa kuti igare yakachena nguva dzeshe.

Peshe pounohamba muzvibhedhlera zveshe zveunopinda haurekeri kuguma weione zvigero, weiona nenayiti neimweni midziyo inoshandiswemwo kurapa.

Ndau dzakwanda dzine midziyo yadzinoshandisa ukapinda zve muchibhedhlera unoona mudziyo inoshandiswemo midziyo iyi inonga yeizoshandiswe peshe panorapwa vantu .

Mukati mwezvibhehlera mune midziyo yakawanda inoshandiswemwo kudhibanisa zvipanera zvigero mapanga nereza.

Michini midziyo inoshandiswa mukati mwe zvibhedhlera imweni yacho ino detsera kuise mitombo inozo hambisa yei chovhwa yei endeswe padhuze ne panenge pane mutenda kuti amwe.

Mukati mwezvibhedhlera zvimweni munobekwe mibhedha inenga yakakura iyo inodetsere kuvata avo vanenge veirwara kuti vaone kuvate pakasunungukaa.

Pinde muzvibhedhlera unoona kuti munenge mune mudziyo yakawanda inoshandiswemwo imweni yakhona ngekukwigwinyise makodo kuitire kuti Ngeapo peunenge uchida kuramba wakagwinya uone chekushandisa.

Mukati mezvibhedhleraune zvakawanda zvinoshandiswemo dzingava naiti dzinobaya vanhu majekiseni kana tambo dzinoturika madhiripi zveshe zvinodiwamo.

Zvibhedhlera zvikuru kwemene, zvinooneka mumathaundi, zvinonga zvine michini yakakura nezvemagasi, zvinozodetsere vanhu, vanenge vapinda veineseka ngekufema.

Vanthu vakawanda vaineseka veiti vapinde mukati mwezvibhedhlera vanoone imweni midziyo inenge irimwo veide kuzoziya ngemazita ayo nezveinoshanda.

Mukati mwezvibhehlera zvakawanda munonga mune michini ,munonga mune midziyo inoshandiswemwo, michini iyi yeshe inoita basa rekuhloya zvitenda zvevanhu zvakawanda.

Mukati mwezvibhedhlera munobekwa zvakawanda zvinoshandiswamwo zvinotozoda kuziya ngemazina azvo ngekuti zvimweni zvakhona ukasazviziya unozoshandisa nezvisizvo.

Nguva imweni muzvibhedhlera munobekwa zvibhokisi zvinonge zvinemitombo iyo inodetsere kuti nguwa iyo yekuti muntu wakuwara, arikuretu nechibhedhlera, unofanire kupuwa.

Ukapinda mukati mwezvikora mune zvinoshandiswemwo ngevanofundisa. Ukapindawo muzvibhedhlera mune zvinoshandiswemwo ndianamukoti. Zveshe izvi zvinodetsere kuti vanhu varapike ngekukasira.

Mukati mwezvibhehlera munemidziyo yakawanda inoshandiswemwo nemichini yakasiyana siyana .Zveshe izvi zvinodetsera kurape antu mukati mwenyama dzawo.

Mukati mwe zvibhedhlera mune zvipanera zvaka wanda zvino shandiswemo zvimweni zvakona ngezve kuduse mazino zvimweni zvakona ngezveku hloye nyama dze antu dziri mukati mwe mukanwa.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakawanda inoshandiswemo. Imweni yakhona inodetsere kuturika madhiripi awo anozoende kuvatenda vanenge vakaata pamubhedha.

Michini yakawanda inobekwe mukati memwakiriniki ichibetsere vantu kuti nguva yavanopindemo vakwanise kuningirwa zvitenda zvavo nekuti zvoite marapirwenyi.

Vanhu vakawanda vanorwadziwa ngemazino, Ngenguwa yevanomazwa, vanorumba kuende kuzvibhedhlera iyo kwevanoguma koduswa ngemichini inoshandiswe izvozvo kuti vapore.

Midziyo inoshandiswa muzvibhendleya yakawanda uye inosiyana ngemazita ayo zvichiendererana nemishando yainoshanda. Asi kwese kuri kudetsera mukurapa kweantu.

Mapirizi echiyungu anoramba achinasirwa nguwa ngenguwa kuitira kuti vantu vanenge vachida kudetsereka mukati nezvitenda zvavanenge veizwa vaone kupora ngekukasira.

Vanonasire mapirizi vanode kubongwa yamo, ngekuti zvitenda zvadzakira mazuva ano kubudikidza ngemapirizi anonasirwa vanhu veipuwa veimwa nguwa nenguwa.

Vanozwe zvikotsoro vanokotora maningi vanokorere kufema kwakanaka. Vanotore mitombo yemazuva ano voimwa ngezvipimo zvinenge zvakanyorwa votokasire kupora.

Mitombo inonasirwa yakasiyana siyana imweni inonasirwa ari mapirizi imweni inonasirwa uri upfu imweni inonasirwa ari mafuta ekuita ekudzora vantu vei detsereka.

Mitombo yechiyungu mitombo yakanaka kwemene ,ngekuti vana vakawanda vanodetsereka ndiyo, nevanhu vakuruwo vanodetsereka ,maningi munguva iyo yevanenge veitambudzika ngezvitenda.

Vanhu vaka vanda vano betsereka maningi nge mitombo yavo inogadzirwa mazuva ano ye chiyungu ngenguva yavanonzwe mundani mavo mechi tsuna tsuna vano tore mitombo iyi.

Kunemaphirisi ekuchena anenge arimadoko amweni akakura. Kozoitawo ekutsvuka anenge akasiyana ne wawo. Eshe maphirizi aya anobetsere kurape vanhu kuti vapore.

Maphirizi anonasirwa anosiyane mihlobo yavo anosiyanazve nezvitenda zvaanorapa. Asi veshe vanenge veimashandisa vanobetsereke zvakanaka mukurape zvitenda zvavo.

Mitombo yechiyungu inonasirwe, inobetsera anhu kudai nekuagadzirire makanda awo ngekuti vamweni makanda awo akasaone mafuta akanaka ekudzora anoite mapundu.

Vana vakawanda mazuwa ano avachadi kumwa mitombo yechibhoyi vode mitombo yechirungu inonasirwa ngenguwa yavanoimwa. Vanodetsereka ngekuti zvitenda zvawo zvinopera.

Kune vantu vakawanda vanoshaishwe mwiri yavo ngezvimweni zviro zvavanorya kana kuti zvavano fema nekuringira tinobonga vanonasire mitombo yechiyungu kuti vanogadzire mitombo yazvo.

Vanonasire maphilizi ayo anodetsere vanhu vakawanda mukupona ,vanoite mushando wakanaka zvichisiyana ngemazita nemamwirwe aanosisira kuita.

Mitombo yechiyungu ngenguwa yeinonasirwa, inonasirwa yakasiyana siyana zvichibatsire zvitendazve zvakasiyana. Chinenge chakakosha ngechekuti vanhu veshe varapike.

Vantu vanodetsereka maningi ngemapirizi anonasirwa zuwa ngezuwa emazuwa ano ngenguwa yavanozwe mwiri yawo isingaiti zvakakaka vanorumba vomatenga kuzvitoro vomwa.

Vana vadodori, vanonasirirwa mitombo yavo ,iyo inoite kuti vamwe, inenge ichiita kuti isavakurira mukati menyama dzavo ngenguwa inopisha miri yavo kuti vapone.

Nguwa inopedze kurumba vanoite zvekurumba- rumba, vane mitombo nezvikafu zvavanotarisirwa kuti varye. Izvi zvinoite kuti zvipetudze ngazi yawo inenge yabuda pakurumba.

Mitombo inonasirwa inosiyana siyana zvechienderana nezvitenda zveinenge yeide kuzorapa. Asi chinenge chakakosha ngechekuti unenge arapiwa ngemitombo iyi unopora.

Mazita emitombo inonasirwe mazuwa anaya anoite ekusiyana asi yeshe iri mitombo inodetsere vanhu vamweni vanenge veirwadziwa ngemadziso vanoone mitombo yavo.

Mapiritsi emazuva ano arikuramba achinasirwe nguwa nenguwa akasiyana mazita awo eyisiyana zvee nezvaanorapa zveshe izvi zvichiitire kubetsere vanhu.

Mitombo inonasirwa yakasiyana-siyana. Imweni inonasirwa iri yekumwa. Imweni iri yekudzora. Amweni ari mapirizi asi yeshe iri mitombo inodetsera bantu mukupona kwavo.

Zvitoro zvakawanda nemukatiwo mezvibhedhlera muno tengeswe mitombo yakasiyana siyana ine mazina nekukura kwakasiyana mitombo iyi inoite basa rakakosha rekurape vanhu.

Vanhu vakawanda ndau dzeshe majaha nemhandara, vana mai nana baba, nanasekuru veshe vanodetsereka nemitombo yechiyungu inonasirwa mazuva ano mukurapwa kwavo.

Vanonasira mitombo yechiyungu vanoite mabasa akakura maningi uye vanodetsera nharaunda dzakawanda ngekuti ngenguwa inozwa antu mwiri yawo kupanda vanotenga veimwa.

Mitombo yechiyungu inogadzirwa inoitire kuti vantu vakure vakagwinya vantu vati kana vanyarwara vaone chekumwa kuti vasaende kuchipatata nguwa ngenguwa.

Tinobonga maningi vakaunze chirongwa chekunasire mutombo yechiyungu chinodetsera vanhu vakawanda ngekuti vanhu veshe vane mwiri yawo inopanda vanotenga mapirizi vei.

Vanonasire mapirizi vanonasira akasiyana siyana zvichienderana nezvitenda zvinenge zvine vantu, vantu vanozotenga mapirizi veidetsereka maningi mukupona kwawo kwezuwa ngezuwa.

Vanonasire mitombo vanoite mabasa akanaka nguva dzeshe ngekuti vanobetsera vantu vanenge vasangana netsaona vanode kurapwa ngemitombo yechiyungu.

Vanhu vazhinji mazuva ano avachadi mitombo ye mushango voda ye chiyungu yonasirwa ino detsere ne mapapu evanhu mundani kuti nge nguva ya anozi arwadza vanhu vano shandisa.

Mapirizi anouya aripakasiyana siyana amweni anouya nemihlobo yekuchema mweni ane wekusvipa eshe eibetsera vanhu kuti vapone zvakanaka mundaramo dzavo .

Vantu vakawanda vobetsereka maningi ngemitombo yechiyungu inogadzirwa zuva ngezuva mitombo iyi inorapa zvitenda zvakawanda uye inoite kuti vantu vasarambe veirwara .

Vanonasire mitombo vanoite mishando wakakura ngekuti vantu vakawanda vanodetsereka ngemitombo nguwa iyo yavanenge vachide kuishandisa kudzora kana mwiri yavo ichirwadza.

Vanhu vanomasire mapirizi echiyungu mazuwano vanoshanda kwemene ngekuti anodetsera vantu kurapa zvirenda zvakawanda zvavanozamwa ingaa musoro mundani mushana zvese zvinorapiwa .

Muzvibhedhlera muri kuitwe mishando yakakura yekunasire mitombo yakawanda inorapezve zvitenda zvakawanda vamweni vanodetsereke kurape zvitenda zvavo zvemwiri inenge yeipanda.

Vantu vanodetsereka ngemitombo yechiyungu iyo inonasirwa yakasiyana siyana zvichienderana ngezvitenda zvinenge zveizwe vantu, yeinyorwazve nemamwire ainosisire kuitwa.

Mitombo yechiyungu inonasirwa inosiyana muhlobo yayo, zvechienderana nezvitenda zvinenge zvichida kurapwa. Imweni inorape mindani, imweni misoro, imweni mishana, imweni makumbo.

Vanonasire mitombo yechiyungu, vanoite basa ravo rakanaka nguva dzeshe, veigadzira maphirizi amweni veiita ari masamba. Chinangwa chavo ngechekuti vanhu veshe vapore.

Maphirizi anonasirwa akawanda mazuwano anodetsere vana mukupona kwavo anodetserazve kurapa zvitenda zvakawanda kuti vana vakure vasina chevanozwa.

Mutombo yechiyungu inodetsere vanhu maningi mukati mekurapwa vanoinasira vanoinasira veiziva kuti vana vadoko nevanhu vakuru vakaimwa vanokasira kupora muzvitenda zvavo

Majaha anakadzi veshe vanogadzikwe pashi ngenguva dzimweni. Veironzerwa kudai ngeutano hwavo, uye zvingadai zveivanesa mukati mwepfungwa dzavo nezvavanosisire kuita.

Nguva dzega-dzega, vasikana vanoramba veifundiswa, zvinoite kuti vagare vane utano hwakanaka mundaramo dzawo. Zveshe zvevanosise kuita vanozvironzerwa.

Vana rume vanoramba veironzera vanhu zvichironzwa peshe peshe kuti vantu zvakanaka kungwarira hutano hwavo maningi kupedzisira zvavashaisha mwiri yawo.

Vana kadzi vanotore vana vawo veirumba kuenda kuzvibhedhlera iyo kwevanondofundiswa ngezvavonosisire mukuita munguwo yavanochengete vana vawo kuti vakure zvakanaka.

Nguwa ngenguwa kana vana vadoko vechinge varwara, vanoendeswe kuzvibhedhlera koorapiwa vagumeyo vana mukoti nema dhokodheya vanoite mushando yakanaka yekurape vana ava.

Mukati mezvikora munobekwe makombiyuta ekuti vanhu pevanopindemwo veifunda vaone zvekushandisa zvakanaka uye vakure veizoziya zvakanaka nezvakashata.

Vana vadodori pavanenge vari kuzvikora paya ,vano kombidzwe zvakawanda zvavanosisire kuyita ,nemahambire akanaka avanosisire kuyita munjira, kuti vasatsikwa ngemovha.

Vana vadodori vanodakara maningi kuenda kuzvikora vagumeyo vanogara muzvihlayo zvawo zvakanaka zvinoenderana nemizera yawo veipuwe mabhuku ekuverenga.

Vana wezvikora nguva dzakawanda wanohambirwa ngeawo wanofundise vanhu ngezvinosisire kuitwa mukudarika mumapato kuti wasatsikwa ngemovha.

Ntau dzakawanda nenyika dzakawanda dzinoramba dzeikurudzire vantu veshe vane vana vadoko kuti vaende navo kuzvibhedhlera kunorapiwa ngenguva yavanenge varwara.

Hurumende yakaite zviro zvakanaka kwememe ikati vana veshe vadodori vanoende kuzvikora nguwa yevanoguma ngavapuwe bota varye rinopisha nyama dzavo kuti vaone kugwinya.

Vana vadodori veshe vanoyendeswe kuzvikora, zvinowazviro zvinodakadza maningi. Nguva vanenge variyo vanopuwa zvokuti vatambise zvinenge zvakajeka jeka kuti vadakare.

Vana mai vane vana vavo vanorwara vanorumba kuenda navo kuzvibhedhlera ngenguwa yqvanopishe miri vagumeyo vanosangana nana mukoti odetserwe kuti vana vapore zvakanaka.

Vanakadzi nevanarume mazuwa ano veshe vode zvekuti mwiri yavo irambe yakagwinya vanotore mabhasikoro veyichovha veyirumba nawo kuitire kuti vagwinye.

Nguwa yeshe vana kadzi vakafundira mushando yawo yekuronzera vantu vezvehutano uye nemangwariro avamosisira kuita vana vadoko vanoramba vachizviita mundau dzeshe.

Vana vadodori nguva yavanoenda kuzvikora, vanodara maningi variyo ,veitamba mumidzuwe vamweni veikhabe bhora. Zveshe izvi zvinoite kuti vadakarire kufunda.

Vana vadodori vane mwiri yawo inenge yeirwadza pavanopinzwe mukati mwezvibhedhlera vanoiswe zvimuchini netambo dzekuti vafeme ndidzo oisirwazve nezvidhori zvinovaaraidza.

Vanamai vakangwarira nguwa dzeshe vanoti vakaona kuti vana vavo varikupande mwiri vanobereka vorumba navo kuzvibhedhlera iyo kwavanoguma veidetserwa ndiana mukoti.

Vana vadoko vanofunde zvakawanda nguwa dzeshe veifundiswa nengoma dzevanoemba muzera wavo kuti vakure vakangwara uye vakure vechiziya kwavakabva.

Vana vadodori vanenge vachirwara nyama dzawo vanotorwa kuendesa kuzvibhedhlera kune vanosvikawo vanodhibama vachivaimbira vanonzwni.

Zviro zvakanaka kwemene kuti nevanakadzi vaendewo kuzvikora vaende kofundire mishando yekushanda mukati mwezvipatara umwo mwevanozo detsera vana vadoko.

Vanarume vakawanda mazuwa ano vanoite mishando yekundofunda kuzvikora, veide kuzouya vookona kudetsere vanhu muzvibhedhleya kuite chidhokodheya.

Vanarume vanoende kuzvikora zvakakura nguva dzakawanda, iyo kwevanoguma veifundire mishando yakadai ngeyekuduse vanhu mazino mukanwa. Nguva yavanopetuke munharaunda ,vanodetsere vanhu.

Vanarume vakawanda vanoda kushanda maningi mushando yemuzvibhedhlera. Vanoende kuzvikora kozvifundira , ngenguwa yavanopetuka voita mishando iyi nentaraunda yobetsereka .

Muzvibhehlera munoitwa mushando yakakura nguwa dzeshe vanarume vanenge vakafundira mushando yavo vanoshandisa muchini vachiningira zvitenda zvinenge zvine vandu

Vanakadzi mazuwa ano, vakapuwawo mukana wakanaka, wekuende kuzvikora koofunda, kuti vazopetuka veishanda mukati mwezvibhedhlera, kuti veizodetsere nharaunda dzevanogara.

Majaha akawanda neaanarume mazuwa ano ,vode kushande mishando yekushande muzvibhedhlera. Unozwa veironzerana veiti tinode kuite madhokodheya kuti tizorape vanthu vapone.

Zviro zvakanaka zvekuti kuti vese vanakadzi nevanarume vanode kuzoshanda muzvipatara vatange vaenda kuzvikora kofunde mishando yacho kuti vanase kuikona .

Zvakanaka kuti takagara kudai tiine vana vechisikana ngavaende kuzvikora kofundire mishando ngekuti pevanopetuka vanenge vonasa kuziya kudai inyari nzee inenge yarwadza.

Zviro zvakanaka maningi kuti vanakadzi vakawanda vaende kuzvikora kofundire mishando ngenguva yavanodzoka vanenge vokone basa rekurapa vantu muzvipatara.

Vanarume nevanakadzi ngenguva yavanoenda kuzvikora. Vanofunde zvakawanda maningi zvavanozouya veishanda. Vanofunde mishando yekuzoite madhogodheya vadzoka.

Vanakadzi mazuvano vanoenda kuzvikora kofunda vagumayo vofunda mushando yekuti pavanopetuka vazoshanda muzvipatara veiita madhongodheya kurapa vanhu.

Veshe vanoita ngezvekurape vanhu, vanoende kuzvikora koozvifundira, kuti ngenguva yevanopetuka, vange vane ruzivo rwakadzama ,rwunoite kuti vanhu varapike.

Vanarume nevanakadzi nengeuva yavanenge vari muzvibhedhleya vanofundisane kuchinge mubhedha kwakanaka kuitire kuti panozopinde vatenda vanenge veizowate pakachena.

Vanofundira ngezvemishando yavo yekuringire mukati menzee dzeantu ngenguva nzee dzavo pedzinenge dzeipanda. Vanoite mishando yavo yakanaka vantu vobetsereka maningi.

Vankadzi mazuwano vanode kuita mabasa ekushande mukati mezvibhedhlera vari madhokodheya veizoningira nemwoyo wevanhu vanenge veirwara kuti zvakashatira pari.

Peshe peshe munharaunda dzeuno mazuwano kwane zvitoro zvinotengese mitombo yakawanda nemabota ekuti aryiwe, izvi zvinodetsera maningi ngekuti vanhu avazofi.

Mitombo yakawanda inosiyana ngemazita ayo, inotengeswa yakawanda muzvitoro zvemitombo, kuitire kuti avo veshe vanenge veida kuzvirapa vaiwone.

Mapirizi anotengeswa mazuwa ano nekunasirwa akanakira kuti dai usinyarina mari yakawanda unomatenga ngemare shamani asi watoamwa nekkupora kwacho hakunonoki.

Nharaunda dzakawanda dzinoita zvitoro zvinotengeswa mitombo kuitira kuti vantu ngenguwa yavanoida angava mangwanani masikati kana madekoni vaione iri padhuze.

Zvitoro zvemitombo zvinoramba zvechivakwe mundau dzakawanda kuitire kuti vanhu vese vanenge veido kutenga ngenguwa yevanenge vechirwadziwa mwiiri yavo vaione.

Ndau dzakawanda dzinoite zvitoro zvinotengese mitombo, mitombo iyi inodetsere vanthu vakawanda maningi mukurapa zvitenda zvavo zvevanenge veizwa.

Zviro zvinodakadza kuti weinyahambe mundaraunda mwako kuone panenge pakanyorwa mazita ezvitoro zvinotengese mitombo kuratidze kuti vanhu vese vanodiwa kuti vaone.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinodakarirwa ngevantu vakawanda ngekuti zvinobeke mitombo yeshe inosiyana ngezvitenda zvineantu apana unoutama paano pindemwo.

Ntaraunda dzakasiyana siyana dzinoake zvitoro zvinotengesa mitombo. Zvapedza zvobeke mitombo yakawanda mukati inodetsere vantu vakawanda nenguwa yavanenge veida kurapika.

Vanhu vanogara veizvironza kuti zvakanaka maningi kuti zvitoro zvinotengese mitombo zvinyore mazita azvo pazvibandera zvinooneka, zveinyorazve nemanamba efoni kuitire vanoda kuzovabata.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinowanda zvinoonekazve peshe -peshe, kuitire kuti vanhu vasaneseka ngenguwa iyo yavanode mitombo yekutenga inoite kuti vapore.

Zvinoita yekusiyana kukura kwazvo zvitoro zvinotengesa mitombo zvimweni zvinenge zviri zvidoko zveihambiranawo nenharaunda yazvinenge zviri zvimweni zviri zvikuru asi tinobonga ngekuti mitombo inooneka.

Ndau ngendau dzakawanda dzakuise zvipatara nezvitoro zvinotengesa mitombo mukati zvapedzepo zvoisa nemagedhi kuti vantu vasaba mitombo iyi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kuakwe zvakanaka, zveibekwazve nemisiwo yakagwinya, kuitire kuti musawana ani anopindemwo eida kuba zvirimwo.

Mitombo yechiyungu inonasirwa mazuwano inonasirwa yakawanda yeisiyanazve ngemihlobo yayo ichisiyanazve ngemashandisirwe ayo nekukura kwayo zveshe zveidetsera.

Vanonasire mutombo yechiyungu mazuwa ano vanoite mushando wakakura ngekuti mapirizi avanonasira anodetsere vanhu vakawanda mukurapa zvitenda zvawo.

Mitombo yakawanda aichanesi kuona kana wanyarwara zviya nekuti ukapinde muzvitoro zvinotengese mitombo inenge irimwo ichienderana nechitenda chako cheunozwa.

Vanoita ngezvekutengesa mitombo nekuinasira vanoda kubongwa maningi. Ngekuti vari kuita zviro zvakakura zvinodetsera vanhu mukupona kwavo nguwa yeshe.

Ndau mgendau dziri kusisirwa kuti dzinge dzine zvitoro zvinotengeswa mitombo iyo inodetsera vanhu vanenge veipanda mwiri yawo Kuti vatenge vamwe nekukasira.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinoita basa rakanaka nekukura maningi. Ngekuti zvinobeka mitombo yeshe inopanda vantu mukati mwenyama dzavo kuti vaione vatenge.

Ndau ngendau inosisa kuva nemvura yakanaka yekumwa neyekushambe nyara izvi zvinodetsere kuti vandu vasabatwa ngezvirwere zvakawanda zvinokonzerwa ngekusashambe nyara zvakanaka.

Mazuwa ano akuna vanhu vachahambe mimango yakakura, veiende kuzvipatara kozwe kuti voite ponerei. Vona vekuzvipatara ndovohambe mumizi dzevantu veivaronzera.

Zviro zvakanaka maningi kuti vantu vasati vatanga kurapwa zvitenda zvavo vatange vaningirwa kuti ngazi dzawo adzizi kukwira maningi ere nekudzaka kuti vazopuwa maphirizi anoenderana nawo.

Nguwa ngenguwa, vanhu vehutano vanohambe munharawunda dzakawanda veyironzere vanhu ngezvevanosise kuita pamwiri yavo kuitire kuti vanhu vasabatwa ngezvitenda pese pese.

Vanohamba veironzera vanhu kudai ngekugara kwavanosise kuita nguwa dzeshe vanoite mushando wawo wakanaka vanhu veierenga veizwisisazve ngezvekuti zvozviite mangwaririrei.

Vantu vakawanda muntaraunda vanodetsereka neavo vanohamba veironzere vantu zveutano zvavanosisira kuita mundau dzavo kuti vagare vantu nyamadzavo vakagwinya.

Tinobonga maningi nharaunda yekwedu ino ngekuti vanakadzi nevanarume veshe vanoungana kumudhibhano iyo kwavanenge veironzerwa ngezve utano hwavo nezvavanosisire kuita.

Tinobonga ngekuti veshe vanakadzi nevanarume pavanozwe kuti kune mudhibano unoronza ngezveutano apana vacharambe kuuya vantu vanoungana koozvizwira.

Vanohamba veironera vantu ngezveutano vanoite mushando vakakura maningi mukati mwentaraunda. Ngekuti vanohamba veifundise vantu zvinova zviro zvakanaka mukugara.

Nharaunda dzekwedu uno adzichanesi vanhu vohamba veifunduswa ngezveutano peshe peshe unondoona veutano vaguma veyiunganidza vandu veironzerwa ngezvevanosisire kuita.

Antu yakawanda muntaraunda dzakataramuka vanoramba veyirinzerwa ngezvava nosisire kuita kuti vangwarire utano hwavo tinobonga nekuti vantu vozvizwisisa pazvino izwa.

Tinoda kubonga vantu, veshe vanarume nevanakadzi vanohamba mundau dzakawanda veironzera vantu ngezviro zvevanosisire kuita zvinovachengetedze utano hwavo.

Vanhu vakawanda vanodetsereka maningi ngekuhamba veironzere vanhu ngezveutano majaha nemhandara vanoite mishando yakakura veipfeke nengubo dzawo dzakanaka kuite kuti vanhu vaaziye.

Vanakadzi nevana rume vanenge vari munguva yekurorana nekudanana. Vanozviita ngenjira yakanaka inoite kukurudzire vamweni kuti vaitevo zvakanaka.

Zvakanaka maningi nguva dzeshe, kuti peunozwa mwiri wako uchinge kupanda uende kuchibhedhlera, wosvika woringirwa kuti achingaa chirwere cheHIV here chinorwadza.

Vana sikana pevanokura kazhinji vanopuwe zviro zvevanosisira kuti vazoshandisa ngenguva iyo yavanonge voende kunguwa zvinovadakadza mukukura kwavo.

Vanhu vakawanda nguva dzeshe vanohamba nemireza mumaoko veidaidzira veifundisa vanhu majaya nemhandara ngezvavanosisisra kuita mukukura mavo .

Vanakadzi vanenge vatonha pamwiri, vasati vanasa kuzviziya veiite zvekufungira, vanotenge zvinoningire kuti, vatonha pamwiri ere kana kuti avazi. Izvi zvinovadetsere kuti vagare veiziya.

Vanakadzi vanoende kuzvibhedhlera nguwa ngenguwa kwavanosvika veironzerwa ngezvevanosisira kuita mukurarama kwavo kuti vaone kuchengetedzw mhuri dzawo.

Vanakadzi vakawanda vanoramba veironzerwa kuti vanosisa kuramba veimwa mapirizi anoita kuti vasabara peshe peshe kuitira kungwarira utano hwavo nevana vavo vavakabara.

Vana kadzi vakawanda vanodakara maningi ngenguwa yavanoningira vana vavo vanenge veikura zvakanaka vakagwinya vasinga pandi mwiri yavo zveshe izvi zvinovadakadza.

Vanakadzi vanenge vanemimba vanoenda nadzo kuzvibhehlera voguma vohloiwa veindoningirwa kuti vana vavo vakagare zvakanaka here izvi zvinodetsera kuti nepanozobara vabare zvakanaka.

Majaha nemhandara vaisa nevana kadzi vanohamba veironzere vanhu zvevanosisire kuita munguva yekukura nemukungwarire miiri yavo kuti vasabatwa ngezvitenda.

Majaha nentombi nenguva yavanenge veikura vanogare pashi veipangane mazano akanaka nezvavanosise kuzoshandise mukukura kwavo.

Vanakadzi vakawanda ngenguwa yavanobare vana vavo vamweni vanobarwa umwe umwe vamweni ngemanyambiri vobatwe zvakanaka mukati mwezvibhehlera kuitire kuti vachengetedze vana vavo.

Kune vanorwara ngechitenda chemukondombera vanokurudzirwa kuti vaende kotenge mitombo yekuti vazviningire ndiyo kuti tichirwere chavo chapari uye nekuramba veimwa mapirizi.

Zvakanakawo kuti takagara kudai tiziye kuti takagara padhuze nezvitoro kana zvibhedhlera zvinenge zvine michini inoshandiswa ngeawo vanode kugwinyisa mwiri dzawo.

Vanakadzi mazuva ano vanoite zvekuti mwiiri yavo irambe yakagwinya. Vanopfeke ngubo dzakona, vapedza vopfeka nebhutsu dzacho voite zvekurumba kuitire kuti makodo awo agare akagwinya.

Nguva dzeshe dzinopedza vanoita zvekugwinyisa miri yawo ngekurumba rumba vanotora mvura veizvirashira kuti vazwe kutonhorera ngekuti vanenge vatsva munguwa yavanoita izvi.

Vanhu vanoronzerwa ngezvinhu zvavanofanire kutya nguwa dzeshe apo pavanenge vechiita zvekurumba rumba kuti muiri yavo igare yakagwinya. Mararanji nemaepura zveshe zvinokurudzirwa.

Mishini inoite kuti vanhu vagare vakagwinya mwiri yavo inoramba ichinasirwa ichibekwe mukati mwezvipatara kuitira kuti avo vanenge veida kuishandisa vaione.

Nguwa zhinji, vanakadzi vanoda kuti mwiiri yavo igare yakagwinya, makodo avo agare akagwinya. Vanoenda kwekoogwinyise mwiiri yavo igare zvakanaka.

Ana rume anoitawo kutsa mwiri yawo nguwa dzeshe vanoramba veimwa mvura kuitira kuti mwiri yawo irambe ine mvura mukati nekuti yona mvura yakanaka.

Muzvibhedhlera mune michini yakawanda inobekwemwo inodetsere vanhu kuringirwe ngazi dzavo kukwira nekudzaka nehana dzavo machaire edzinenge dzechiita nguwa iyo vasati varapiwa.

Zvigero naiti mafoni netambo dzinoiswe munzee kuningire kuzwe kuti vantu varikuita mafemerei zveshe zvinoshandiswa mukati mwezvibhedhlera ndiana mukoti.

Vanhu ngenguwa yevanenge vechirapika zvichiyenderana ngezvitenda zwawo, vanonge vachiningirwa ngemichini, inenge ichihloya zvitenda zvirimukati, ichizvibudisa kuti zviwoneke.

Vanakadzi vakawanda munharaunda dzakataramuka kungaa munyika yeRwanda vanogara veironzerwa ngezvavanosisira kuita ngenguwa iyo yavanenge vatonha mimba kuti vangwarire vana vavo.

Midziyo yakawanda inobekwa mukati mwezvibhedhleya kuti iite mishando yekudetsera panenge pechirapiwe vantu, imweni yakona inobudisa zvinenge zveiutike munyama dzeantu.

Zvinoningire vantu kuti ngazi adzizi kukwira ere mwiri aipishi maningi ere nefoni nezvimweni zvakadaro zvinoshandiswa muzvibhedhleya kuti vantu varapike.

Ndau dzimweni vanotora miti yemuheji voishandisa kudonhedzera mukati memadziso kurapa madziso anonge eirwadza izvi zvakanakira kuti zvinochipa.

Ndau dzakawanda vanorima mafunde kunyanya mugowa umo vanoitira kuti nguwa yavanomarya veiti tiri kurya sadza vanenge veitorapika zvekubva kuzvitenda zvakawanda.

Mashakani emiti yakasiyana siyana anorape zvitenda zvakawanda amweni acho anorape mukuhlani amweni achirape mushana , makumbo nemusoro.

Mitombo yechibhoyi inodetsere vanhu vakawanda munharaunda vanhuo vaakukona kuichengeta pevanoiona vechiidiridzira kuti irambe iripo isapera nguwa dzeshe.

Nguwa zhinhj vantu vanotarisirwe kuti vaziye mitombo iri muntaraunda dzavo. Vaziye zveinoshanda nezveinorapa uye nezvinosisire kuitwa kuti igare yakangwaririka.

Vamweni vanhu vakawanda mu nharaunda dzatino gara vano rime mitombo voise mu mizi dzavo kuitire kuti nge nguva yavanoida vasa neseka kuitsvaga kuretu vaione padhuze.

Nguwa ngenguwa nharaunda dzekwedu uno vanthu vakawanda vanodetsereka ngemitombo maningi nguwa dziya dzavanenge veizwe nyama dzavo kupanda vanopinde mushango votora.

Mitombo yembiti inoshandiswa maningi mundau dzakawanda ngevantu vakasiyana siyana chevanenge veida ngechekuti vapore mukati menyama dzavo vasina kudhurirwa .

Vanhu vakawanda mundau yechi ndau vano detsereka maningi nge mutombo ino onekwa peshe peshe nemu matoro mutombo iyi ino detsere kurapa.

Dzi mweni ndau dzaka wanda dze kanyi uno dzino mera maningi mitombo yechi bhoyi peshe peshe vanhu vanenge vari mundau dzoo vano detsereka nge mitombo iyi kurape zvitenda zvaka siyana.

Vanhu vakawanda vanopuwe mitombo yechibhoyi nguva iyo yavanenge veizwe nyama dzavo dzeipanda vamweni vanotoita yekutenga vamweni vanoshandise mashakani veitozvirapa.

Vantu vakawanda vaitore nguwa yakareba vakagara vasingazii kuti gavakava mutombo wakanaka unodetsere zvakawanda mukupona kwevantu. Vamweni vanodetsereke mundani ndiro.

Mashakani nzinde maruwa nevana vanobarwa ngemiti mapande zveshe zvinotorwa zveikuyiwa kuyiwa, kunasira mitombo yekuti vantu vadetsereke.

Zvibari zvinhu zvakanaka nguwa yeshe kuti petinorya zvikafu kunyari kumwa tii kwemene tibeke mitombo mukatimwo yona mitombo inozotidetsera kurapa zvitenda.

Vantu vakawanda vandodetsereka maningi nemitombo yechibhoyi inodetsera kurapa zvitenda zvakawanda zvinonzwa vantu nguwa ngenguwa. Mashakani acho anorapa kudarika zvimweni zveshe.

Ndau zhinji dzinodetsereka maningi nemitombo yemushango vamweni vanodetsereka ndiyo nemashakani ayo vamweni vanorapikawo nemaruva vese vachirapwa kuti vapore.

Majaha nemhandara, anakaji neanarume veshe nevana vadoko vanodetsereka maningi nemitombo yechibhoyi. Ngenguwa yavanozwe nyama dzawo dzeipanda vanoitora voishandisa.

Kunewo vamweni vantu vakawanda mazuwa ano vakukona kutora mitombo yechibhoyi. Voidhibanisa neye chiyungu yoiswe muzvibhotoro yotengeswa vantu votenga veipora.

Mazuwa ano vanhu avachaneseki ngemitombo vanenga vasina mare yekutenga yechiyungu vanorumba veiende mumakwasha kotsvaga yechibhoyi votomwa vodetsereka vopora.

Mitombo yechindau inosiyana siyana, imweni inorapa iri mbiti inotokura yeikwira mudenga. Mbitiyo iyoyo inokwanisa kurapa ngemashakani kana makwande.

Mutombo yechibhoyi inogadzirwa nguva dzeshe. Vanoite mishando iyi vanozoitora veiise muzvibhotoro, voitengese muzvitoro. Vanhu vototenga veidetsereka ndiyo.

Vanhu vakawanda voita basa rakakura mukati mwe nyika rekunasire mitombo ye chiyungu inodetsera vanhu maningi mu kupona vanotora yechi ndau voidhibanisa yotoote mitombo.

Mitombo yechibhoyi inotengeswe munharaunda dzakasiyana-siyana ichinge yagadzirwa ngeavo vanoiziya veizoisa nemuzvidumbu kuti vanoda kutenga vatenge vadetsereke

Gava kava mutombo unodetsera vantu vakawanda maningi nguwa dzeshe vamweni vanoritora veisa mumvura veimwa vamweni vanoritswanya tswanya vamweni vanotsengawo rakadaro.

Mashakani, mapande , ndzinde, maruwa zveshe zvinotorwa ngevanu vanonasire mitombo. Veyizvithwa mumaturi, veyizobeke muzvitsvanda kuti zviwoneke.

Mashakani, tsangamidzi nemandimu mitombo inoshandiswa maningi pachibhoi. Inotorwa yokuyiwa kuyiwa, yodhibaniswa, yomwiwe kurape zvitenda zvakawanda.

Vanhu vakawanda vechindau vanodetsereka maningi ngetsangamidzi pamwe vanoita zvekuitsenga, pamweni vanoisa muchikaru, pamweni vanorapika ndiyo mundani mwavo.

Mitombo yechibhoyi kazhinjitu inodetsere vantu vakawanda mukupona kwavo vamweni vanoitora mitombo voidhibanisa nezvimweni yoita yechiyungu.

Vanhu vakawanda vanotora gavakava vorinasira roita mafuta ekudzora anobekwa muzvidumbu. Mafuta ayaa anozodetsera vantu maningi mukukura kwawo nekupona.

Ndau ngendau ine mitombo yayo inoonekwa. Vanonasira mitombo iyi vanoitora vokuya kuya vodhibanisa nezvikweni vobeke muzvibhotoro veitengesa.

Mitombo yechibhoi inobetsere zvakanyanya, inoshandawo peiri imweni yacho vanoshandise mashakwani nzinde dzinoshandazve maruva anoshandazve nevana vacho.

Mashakani anoshandazvisikaiti mukurapwa kwevantu ngemutombo wechibhoyi vamweni vanoshandisawo nzinde vamweni veishandisawo mapande mitombo iyi yeidetsera vanhu mukupona kwavo.

Mashakani emugwavha mutombo unobetsera vantu vakawanda. Vantu vanobetserekazve ngemaruva akona, vamweni ngemagwavha, vamweni ngemidzi, vamweni ngemapande.

Vanthu vakawanda vaisaziye kuti mitombo inobve kumbiti, asi kubudikidza ngekuronzerwa ngevasharuka vanhu vakawanda voiziya uye voingwarira kuti irambe iripo.

Mundau dzino dzechindau mitombo yechibhoyi mitombo yakakosha, saka vasharukwa vanoramba veironzera vanhu zvavanosisira kuita kana vaona mitombo iyi kuti igare iriko.

Nharaunda dzakawanda dzinosimwe mbiti imweni inomera yega miti iyi yeshe ukazoiningira inenge iri mitombo yakakosha mukati mwekupona kwevanthu zuwa ngezuwa.

Vanodetsere vantu nezvemitombo vanoramba veizviita nguwa ngenguwa vapedzepo vanonyora zvainoshanda pashi vanozoita kuti vadoko vanotevera vaverenge nekuiziva.

Vanhu vakawanda vanoramba vechironzerwa kudai ngemashandisrire evanosisire kuite mitombo yechibhoyi uye machengetere akanaka kuitire kuti ngenguwa yevanozwe mwiri yavo yeizorwadza vadetsereke.

Mitombo yechi bhoyi ino betsera vantu maningi zvikurutu avo vanenge vasina mari dzakawanda dzeko tenga yechi yungu vano tora veimwa veito pora ngeku kasira.

Mitombo yechiboyi mitombo inodetsere vantu vakawanda nguwa dzeshe ngekuti kuneavo vanotedze mashandisirwe ayo vanobazvite zvakanaka avarambi veirwara rwara munyama dzavo.

Mitombo yechibhoyi inodetsere vantu vakawanda vantuvo vanoramba veironzerwa ngezvayo nezvainoshanda nemamwire avanosisire kuita kuti vagare vakagwinya.

Vanhu peshe peshe pevanoungana, vanoronzerwa ngezvemitombo yechibhoyi, iyo inova mitombo inovadetsera pakupona kwavo. Vamweni vanodetsereka ngevana veinobara.

Kune vamweni vanhu vanokone kunasire mitombo ye chibhoyi voisa mu zvibhotoro veizo itengese muzvitoro mitombo iyi ino detsera vanhu vakawanda mukurapwa.

Mitombo yeChiNdau mitombo yakanaka, yakakoshere vanhu veChiNdau maningi ngekuti vanoitora nguva dzese vaidetsereka ndiyo mukurapa zvese zvevanozwa.

Vanhu vanobetsereka maningi nguva dzakawanda, kunyanya avo vanenge vasina mare yekutenga mitombo yechiyungu, vanoende kumashango voguma votora yechibhoi.

Ngenguva dzimweni mundaraunda dzinogare vantu vantu vanokokorodzwa veifundiswe kunasire mitombo yechibhoiyi iyo inozovadetsera mukupona kwavo kuti vasabatwa ngezvitenda.

Mitombo yechindau inodetsera vantu vakawanda nguwa ngenguwa veshe vanenge vasina mare yekutenga yechiyngu asi veizwa miri yavo yeirwadza vano detsereka ngemitombo yechibhoyi.

Nguva ngenguva tinosise kuramba teicherechedzwa ngezvatinofanira kuita teishandise mitombo yechibhoi. Kuti tisaramba teirwara mukati mwenyama dzedu tibetsereke.

Apana uchasara mazuwaano kudetsereka ngembiti yemushango . Gavakava ngoumweni muti unobetsera vantu maningi mukurape zvitenda zvakawanda zvavanozwa munyama dzawo.

Tsangamidzi, gavakava, nyemba, nzungu nezvimweni ana magakha zveshe mitombo inodetsera vanthu mukhukhura kwawo nemukhupona kwawo zuwa ngezuwa saka vanosisire kuzvirya.

Vamweni vakangwara uno kumaNdau vaakutotore mitombo yechibhoyi veisima muminda dzavo nemumabindu avo kuitire kuti ngenguwa yavanoida vaione iripadhuze.

Dzimweni ndau dzakakura ,dzinosime raisi mukati, kubeni ngenguwa yeinoryiwa vanhu vanenge veitorapikazve kubve kuzvitenda zvakawanda zvavangazwa munyama dzavo.

Hapana vantu vanoneseka maningi mukati mwekugara kwedu. Maererano ngekuti vangazwa mwiri yavo ipanda vona vasina mari, vanotora mitombo yechibhoi votoishandisa.

Nguwa zhinji vanhu vanoronzerwa ngezvemitombo yechibhoyi. Vanoronzerwa ngemashandire avanosisire kuita, uye nezvinoshande pairi nemamwire akona akanaka.

Vanonasire mitombo yemuzvibhotoro, vanoyite mishando yakanaka nguwa dzeshe. Ngekuti vanotse mitsinde dzacho vodzibeke mumvura. Votoremvura yacho veyise muzvibhotoro, vanhu vomwa.

Nguwa inorye vandu matikiti vamweni vanenge vasingazii kuti varikutorya mitombo zvinoda kuti vandu varambe veironzerwa kuti kurye matikiti unenge uchitodzirapa maningi.

Muzi yakawanda kumakanyi kuno inosimwe mitombo kuitire kuti vantu vasaneseka ngenguwa yavanozwa mwiri yawo yeipanda votore mashakani votomwa vopora.

Vanthu vakawanda vanoramba veironzerwa kudai ngemashandisire avanosisa kuite mitombo yechibhoyi ringaa guku remene rinode kufundisa vanthu kuti vanoriite mwirei.

Vantu vakawanda kanyi uno vanodetsereka maningi ngemitombo yechibhoyi vachironzerwazve nemashandire einosisire kuti iitwe kuti vapone zvitenda zvavo.

Vanhu vakawanda vanoramba vechironzerwa kudai ngezvavanosisira kuita mukungwarira mitombo yechindau. Uye nemashandisiro avanosisira kuita kuti vapore ndiyo.

Muti unokaiwe uchinasire masamba unodetsere vantu kurape zvitenda zvakawanda munyama dzavo. Vamweni vanozwe musoro kana vakakorere kumwe masamba, asi vanenge vamwa vopora.